Vanoona nezveutano vanosisirwa kugara vachidzivirira nekuponese vandu kuti vagare vari vaine hutano hwakanaka uyezvee kuti vakwanise kurarama nguva yakakura.

Vantu vanoona ndezveutano vanosise kubatsire vantu muntaraunda nekuvatyerera migodi kuti vawane mvura yakachena uyezve kuti vasabatwa nezvirwere mukati mekurarama kwawo.

Boka rinoona nezve utano rinodzidzisa vantu nekuapa zvikwanisiro zvinoita kuti vakwanise kuzvidziwirira pamusoro pezvirwere zvingangovabata mukati mwemiri dzavo kuti vakwanise kurarama zvakanaka uyezve kuti vakwanise kurarama nguwa yakareba.

Boka rinoona nezveutano, rinokurudzira vanhu kuti vagare vakazvichengeta, uyezve kukuvabatsira nekuvagadzirira pekuwana mvura yakachena kuti vakwanise kushandisa nekugeza maoko, kuti vagare vaine hutano hwakanaka.

Boka rinoona nezveutano hwevantu rinosisa kubatsira vaya vane zvitenda zvepfungwa kuti vave neutano hwakanaka uyezve kuti vagare pakanaka kuti vasasangana nenjodzi dzinovakuwadza.

Ndau inoongororwa, zvirwere mukati mwemwiri dzevanhu nokuporeswa, uyezve kupa kupiwa kweanhu mishonga, kuti vakwanise kuzvidziirira zvirwere ,mukati mwemwiri dzavo, kuti vagare vaine hutano hwakanaka.

Ndau dzinoongororwa nokuporeswa kwevantu, uyezve kupihwa kupa vantu mishonga kuti vakwanise kuzvidzivirira. Pamusoro pezvirwere zvevanenge vachidzimbikana nazvo mukati mwemwiri.

Vantu vanosise kudzidza kuzvidzivirira zvirwere uye kudzidzisa vamwe kuti vakwanisewo kuzvidzivirira zvirwere mukati menyama dzavo kuti vakwanise kurarama nguva yakakura.

Boka rezveutano rinodzidzisa vanthu nekuvapa mazano pamusoro pekuzvidzivirira zvirwere zvakasiyana-siyana kuti vagare vaine hutano hwakanaka, uyezve kuti vararame upenyu hwakakura.

Vantu tino sise kugara taka chenjera kurwisana nezvirwere kuti tikwanise kurarama upenyu hwaka reba uye kugara tiine utano hwakanaka mukati mwenyama dzedu, izvo zvino tibatsira kuti tive taka simba

Kuzvipatara vantu vanorapwa uye vanoporeswa nemishonga yakasiyanasiyana, inoita kuti vantu vagare vaine hutano hwakanaka mukati mwemiri dzawo uyezve kuti vakwanise kurarama upenyu hwakakura vasina zvirwere mukati mwenyama.

Ndau inoongorora zvirwere mukati mwemwiri wemuntuuyezve nekuporeswa kwe ekupihwa mishonga kuti vanoshandisa kuzvidziirira zvirwere zvavanonga vachidzimbikana nazvo mukati mwemwiri yavo.

Ndau ino ongororwa neku poreswa zvirwere zve vantu uyezve kupa vanhu mitombo kuti vakwanise kuzvi dzivirira zvirwere mukati mwe mwiri kuti vagare vaine hutano hwaka naka.

Ndau inoongororwa zvirwere zvevantu nekuporeswa kwevantu uyezve kugadzirwa kwemishonga pamwechete nekupa vantu mishonga kune vaya vanezvirwere mukati mwemwiri dzavo kuti vagare vaine hutano hwakanaka.

Boka rinoona nezveutano rinosisa kubetsera zvipatara kupe mishonga kuti vanhu vakwanise kurapwa zvirwere zvemukati menyama ,kuti vakwanise kurarama nguva yakareba vaine hutano hwakanaka.

Mishonga inodzivirira zvemukati menyama inotidetsera kuti tinova tine utano hwakanaka uyezve tinokwanisa kugara nguva yakareba tisina zvirwere zvinotidzimba mukati menyama dzedu.

Vantu vanosise kugara vachiwongororwa zvirwere zvemukati mwemiri nekuporeswa zvirwere izvozvo kuti vakwanise kugara vaine utano hwakanaka uyezve kuti vararame nguwa yakareba.

Vantu vane zvirwere zvemukati vanosisa kugara vachiongororwa zvirwere zvavo kuti vaporeswe. Uyezve kuti vagare vane hutano kuti vakwanise kurarama nguwa yakareba.

Nzvimbo inoongororwa zvirwere zvemukati memwiri dzevantu uyezve kuporeswa kwevantu zvirwere zvinenge zvirimukati memwiri kuti vave vaine hutano hwakanaka mukurarama kwavo.

Ndau inoongororwa zvirwere mukati memwiri nokuporesa vantu kuti vagare vaine utano hwakanaka uyezve kuti vakwanise kurarama upenyu hwakakura vasina zvirwere mukati memwiri.

Ndau inoporeswa nekuongorora zvirwere mukati memwiri dzevantu, iyo inotibatsira kuti tigare tine hutano hwakanaka uyezve tikwanise kurarama nguwa yakareba

Kuchengetedzwa kwamai nemwana kunobatsira kuti vakure vaine utano hwakanaka uyezve kuti pasaa paine anodzimbikana nezvirwere mukurarama kwavo kuti vakure vaine hutano hwakanaka.

Vantu vanosise kuchengetedze hutano hwaamai nomwana kuti vave varivanhubvane hutano hwakanaka uyezve kuti vakwanisewo kurarama hupenyu hwakanaka mukati meuoenyu.

Zvigadzirwa zvinoshandiswa nemadhokodhera pakuporesa vantu zvinovabatsira pakukurumidza kuita basa rawo. Uyezve kuporesa vanhu nenguva pfupi pfupi izvo zvinoita vantu vasarasikirwa neupenyu .

Zvigadzirwa zvinoshandiswa nemadhogodheya pakuongorora zvirwere zvevantu uye kudzivirira kuti vantu vave vaine utano hwakanaka mukati mekurarama kwavo kuti vagare vasina zvirwere mukati memwiri dzavo.

Zvigadzirwa zvinoshandiswa nemadhokotera pakuongorora zvirwere mukati memwiri dzevanhu, zvinotibatsira kuti tikasire kurapwa uyezve kuti madhokotera vaone zvinenge zvichidzimba vantu mukati memwiri.

Zvigadzirwa zvino shandiswa kuongorora nekuporesa zvirwere zvevantu, zvinoti batsira kuti tigare tiine hutano hwakanaka uyezve kuti tikwanise kurarama nguwa yakakura tisina zvirwere zvinoti dzimba mukati mwenyama dzedu.

Zvigadzirwa zvinoshandiswa nemadhokodheya pakuporesa vantu zvinotibatsira kuti vanoita basa nemazvo uyezve kuti zvinotibatsira kuti tive tiine hutano hwakanaka mukati mekurarama.

Zvigadzirwa zvinoshandiswa nemadhogodheya pakuongorora zvirwere uyezve pakuporesa vantu zvinotidetsera pakuti tigare tiine hutano hwakanaka uyehe kuti tirarame kwenguva yakakura tisina zvirwere mukati menyama.

Madhokodheya anoshandisa zvigadzirwa zvinoabatsira kuti vakwanise kurapa vantu nemazvo uyezve kukwanise kuporesa vantu kuti vaite utano hwakanaka.

Madhokodhera anosisa kupa vantu mishonga yakasiyana-siyana, kuti vakwanise kuzvidzivirira, mayererano nezvirwere zvinenge zvichivadzimba mukati memwiri dzavo, kuti vakwanise kurarama vayine utano hwakanaka.

Madhogodhera anokurudzira vantu kushandisa mishonga yakasiyana-siyana kuitira kudzivirira zvirwere zvinodzimba mukati memuviri kuti vantu vagare vaine hutano hwakanaka uyezve kuti vakwanise kurarama nguva yakareba.

Vantu tinosisire kushandise mushonga yakasiyana-siyana pakudziirira zvirwere zvinotidzimba mukati mwemwiri dzedu ,kuti tikasire kurarama kwenguva yakareba, tiine hutano hwakanaka pasina zvinotidzimba mukati mwemwiri.

Madhokotera vanokurudzira vantu kuti vashandise mishonga nemaphirizi kuzvidziira zvirwere mukati mwemwiri dzawo kuti vagare vaine hutano hwakanaka uyezve kuti vakwanise kurarama hupenyu hwakakura vasina zvinovarwadza.

Vanthu vanokurudzirwe kushandise mishonga nemaphirizi, kudziirire zvirwere mukati mwemwiri. Kuti vagare vane utato hwakanaka uyezve kuti vakwanise kurarama upenyu hwakakura.

Vantu tinosisira kukurudzirwa kushandisa mushonga yakasiyana-siyana kuti tikwanise kuzvidzivirira pamusoro pezvirwere zvengangotibata pakati pemwiri kuti tigare tine hutano hwakanaka.

Mitombo inotibatsira isusu vantu kudziwirira zvirwere zvinotidzimba mwukati mwemwiri kuti tigare tine utano hwakanaka uyezve kuti tikwanise kurarama nguwa yakakura.

Mishonga inotibatsira isu vantu kudzivirira zvirwere zvinoti dzimba mukati mwenyama kuti tigare tiine utano wakanaka uye zvee kuti tikwanise kurarama upenyu wakareba.

Madhogodhera vanokurudzira vantu kuti vashandise mishonga dzakasiyana-siyana, kudziirira zvirwere zvinovadzimba mukati memwiri, kuti vagare vaine hutano hwakanaka.

Madhokotera vanosise kupe antu mishonga yakasiyana siyana kuti vashandise kumwa kuzvidzivirira zvirwere zvinoadzimba mukati mwenyama kuti vagare vaine hutano hwakanaka.

Madhokotera anokurudzira kupa vantu mishonga kuti vakwanise kugara vachizvidzivirira pamusoro pezvirwere kuti vakwanise kugara vaine hutano hwakanaka.

Vantu vanosisa kugara vachishandisa mishomga kuti vatidzivirirre pamusoro pezvirwere zvinovabata vagare vaine hutano hwakanaka uyezve kuti vakwanise kurarama nguwa hombe.

Varumbwana vanosisa kugara vachiongororwa zvirwere pamwe chete nekuporeswa kuti vakwanise kukura vane utano hwakanaka vasina zvirwere zvinonga zvechivadzimba mukati mwemuiri dzavo.

Vantu vanosise kugara vechichengetedza hutano hwevana kuti vasabatwa ngezvirwere zvakasiyana siyana izvo zvinoita kuti vakure vasina hutano hwakanaka.

Vantu vanosise kugara vachizvidzivirira maererano nezvirwere, kuti vakwanise kurarama nguwa yakakura. Uyezve vaine hutano hwakanaka mukati memwiri dzavo.

Ndau inoongororwa nokugadzira kwemishonga uyezve kupa vanhu mishonga kune vaye vane zvirwere mukati memwiri dzawo kuti vagare vaine hutano hwakanaka uyezve kuti vakwanise kurarama upenyu hwakanaka.

Nzvimbo inoongororwa nekugadzirwa kwemishonga uyezve kupa vantu mishonga kunevaya vanezvirwere mukati memwiri kuti vakwanise kuzvidzivirira vagare vaineutano hwakanaka.

Nzvimbo inochengetedza mishonga nekupa vanhu mishonga kune vanorwara uyezve kugadzirwa kwayo mishonga kuti vanhu vakwanise kibatsirika mukurarama vagare vane hutano hwakanaka.

Kudzidziswa kwevantu kuzvidzivirira pamusoro pezvirwere zvakasiyana siyana kunobatsira vantu kuti vagare vaine hutano hwakanaka uyezve kuti vakwanise kurarama nguva yakareba vasina zvinovadzimba mukati memwiri dzawo

Vantu vanoona nezveutano vanounganidza Vantu vachivadzidzisa kurwisana nezvirwere uyezve kuvaporesa kuti vagare vaineutano hwakanaka kuti vakwanise kurarama upenyu hwakakura.

Boka rinoona ngezveutano rinopanga antu mazano pamwechete nekuapa dzidziso yekudziirira zvirwere zvepabonde kuti vave vari vantu vanogara vaine utano hwakanaka pasina zvinoadzimba mukati mwemwiri dzawo.

Vandu vanosise kugara vachidzivirira zvirwere zvepa blonde kuti vakwanise kurarama nguva yakereba uyezve vaine hutano hwakanaka mukati memuiri yawo.

Vanhu vanokona nezveutano vanokurudzira vantu kuti vagare vakazvidzivirira pamusoro pezvirwere zvepabonde uyezve kuzvidzivirira kuti vasabata mimba dzisingadiwe.

Vantu vanosisa kugara vakadzichengetedza pamusoro pezvirwere zvepabonde kuti vakwanise kurarama upenyu hwakareba uyezve vaine utano hwakanaka pasina zvirwere zvinovadzimba mukati mwenyama dzavo.

Zvintu zvinoshandiswa nemadhokodheya pakuporesa vantu zvinotibatsira kuti tinge tine hupenyu hwakanaka uyezve tigare tisina zvirwere mukati memwiri dzedu tine hutano hwakanaka.

Miti inotikoshera antu pakugadzira mushonga kuti tibatsirike kurapa zvirwere zvinotibata mukati mwemwiri dzedu uyezve kuti vaya vasina zvikwanisisro zvekuno poreswa kuchipatara vakwanise kunobatsirika.

Mishonga dzechivantu dzonotibatsira isusu tisina zvikwanisiro zvekunorapwa kuzvibhedhlera, kuti tivewo tiine hutano hwakanaka, uyezve kuti tigo tikwanise kurarama makore akawanda.

Mishonga dzechivantu dzinotibatsira mukurarama kwedu kuti tigare tiine hutano hwakanaka, uyezve kuti tikwanise kurarama upenyu hwakakura tisina zvirwere zvinotidzimba mukati mwemwiri dzedu.

Mishonga dzechivantu dzinotibatsira kuti tigare tiine hutano hwakanaka, uyezve kuti tikwanise kuzvidzivirira zvirwere zvinotidzimba mukati memwiri kuti tigare tiine hutano hwakanaka.

Miti dzinotigadzirira mishonga dzechivantu dzinotibatsira kuti tidzivirire zvirwere mukati memwiri dzedu kuti tive tiri vantu vane utano hwakanaka, uyezve kuti tikwanise kurarama nguwa yakareba.

Vanthu vanosisire kusime miti yakasiyana siyana kuti izovabatsira kugadzira mishonga inozovabatsira pakudzivirira zvirwere mukati memwiri kuti vagare vaine utano hwakanaka.

Miti inotibatsira kugadzire mishonga dzechiantu dzinotibatsira kidzivirira zvirwere zvinotidzimba mukati mwemiri dzedu kuti tibve tine hutano hwakanaka uyezve kubatsira vaya vasina zvikwanisiro zvekunorapwa kuzvipatara.

Mimbiti inoshandiswa kugadzira mishonga yakasiyana-siyana. Inobatsira vanthu kuti vagare vaine utano hwakanaka, uyezve kuti vakwanise kurarama vasina zvirwere mukati mwemwiri, ne vaya vasina zvikwanisiro zvekundorapwa kuzvibhedhlera.

Miti inoshandiswa kugadzira mishonga yakasiyana-siyana iyo inotibatsira mumwiiri dzedu kudzivirira kuzvirwere kuti tigare tiine hutano hwakanaka, uyezve kubatsira vaya vasina zvikwanisiro zvekunorapwa kuzvipatara.

Miti inoshandiswe kugadzira mishonga yakasiyana siyana iyo inotibatsira mukati mwemwiri dzedu kurwisa zvirwere kuti tigare tine hutano hwakanaka uyezve kuti tikwanise kurarama nguwa yakareba

Miti inoshandiswa kugadzira mishonga iyi inotibatsira kurwisa zvirwere mukati memwiri dzedu kuti tigare tine hutano hwakanaka.

Vantu tinosise kugara tichiziva kushandiswa kwemishonga dzechivantu, kuti tigare tiine utano hwakanaka, uye tikwanise kuzvidziirira pamusoro pezvirwere zvinotidzimba mukati menyama ,kuti tirarame upenyu hwakakura.

Vantu vanosise kugara vachiziva kugadzira mishonga dzechivantu dzinobva mumiti kuti vagare vachizvidzivirira pamusoro pezvirwere kuti vakwanise kugara vaine hutani hwakanaka

Mushonga dsechivantu dzinotibatsira kudzivirira zvirwere zvemukati mwemwiri yedu uyezve kubatsira vaya vasina zvikwanisiro zvekunorapwa kuchipatara kuti vave vaine utano hwakanaka.

Vantu vanosise kugara vachiziva kushandiswa kwemishonga dzechivantu kuti vakwanise kuzvidzivirira zvirwere zvavanonga vachidzimbikana nazvo mukati mwemwiri kuti vagare vaine hutano hwakanaka.

Vantu tinosise kugara tiine ruzivo maererano nekugadzirwa kwemishonga inobva mumiti kuti tikwanise kurarama tine utano hwakanaka uyezve kuti tiratame upenyu hwakakura.

Vantu vanosise kusima miti yakasiyana siyana iyo yavanozokwanisa kushandisa vachigadzira mishonga vachizobatsira vantu uye zvekubatsira vaya vasina zvekwanisiro zvekunorapwa kuzvibhehlera.